Omambakumbaku oga pumbiwa noga simana oshoka ohatu ga longitha okupulitha omapya getu uuna omvula ya loka tu wa pe okukuna, mongashingeyi ohaga longithwa nokuli okunana uushina wokuyungulitha.

Onduli oshinamwenyo shimwe shina othingo onde . Ohashi vulu okwaadhika nenge okumonika momahala ngaashi Etosha National Park dho odha ndhindhilikwa molwa uukwatya wadho mokutsama momidhingoloko dha nika oshikukuta.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji taga hokitha omeho inaa tuga mona nale ngoka ga pumbwa oku talelwapo. Inda ashike kepandja lyoNamibia Wildlife Resort eto kongo ehala wa hala oku talelapo nena. Oondando odhili lela pevi, inda nena wu kiinyanyudhe

Omiti noongwena odha simana, oshoka ohadhi tu longele iilonga oyindji ngaashi omiti ohadhi tu etele omuzile tu gondjele mo, oshowo ombepo ombwaanawa ya yela, ko okangwena ohake tu monikitha nawa ehala, uuna ka tetwa nawa, ko nako ohatu vulu oku gondjela po. Osha simana oku kala yili mesiloshimpwiyu.

Aasamane yAahimba oyo yamwe yo mwaa mboka ya simaneka omuthigululwakalo noonkulunkedhi dhawo. Ohaya popi elaka lyOshihimba, yo oye shiwike nawa komuzalo gwawo gomuthigululwakalo ngoka ya simanekwa sigo onena. Ohaya monika nenge haya adhika koshitopolwahogololo shaKunene.

Namibia oku li egumbo koombwa dhomomeya omayovi nomayovi, sha dhindhilikwa nokuli onga oshilongo muuyuni shi na oombwa dhomomeya odhindji. Ohadhi adhika unene koCape cross hoka haku kala ku na oshituthi. Ohadhi adhika pooha dhefuta nokOmbaye oto vulu oku dhi itsa ko.

Oongombe odha simana oshoka ohadhi tu kwathele oku longa iilonga ngaashi okupulula ompya getu, tu vule oku kuna pethimbo lyomvula. Oongombe odhowo natango hadhi ulike uuyamba womomazimo uunene tuu pamuthigululwakalo gwaawambo oshowo oku tomwa po ohango. Oongombe odhili dha simana oshoka ohadhi ulike nohadhi tu kwathelele mesiku nesiku.

Oongombe opo dhi kale tadhi monika nawa komalutu nodhi na oonkondo odha pumbwa okulithwa pokuma pu na omwiidhi omuwanawa go ogwa ziza nawa. Oongombe odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu, oshoka ohadhi tu kwathele okulonga iilonga yetu yomomapya niilonga yimwe.

Oondjuhwa ohadhi pewa iikulya yadho. Monale sigo omonena oondjuhwa odhali owala hadhi umbilwa iikulya koshikuku etadhi hadha dhodhene. Monena aantu ohaya landa iikulya mbyoka ya nuninwa oondjuhwa hayi pewa muuyaha nenge momandini.

Oombawutu noosikepa uuna dhamana iilonga yadho yesiku olundji itodhi adha dhakankamekwa kooha dhefuta dhategelela ishewe okushuna momeya esiku lyalandula, nenge dhili ko tadhi helula shoka dhali dhahumbata okuza momeya.

Okukuna omiti dhi li momidhingoloko dhetu oshili oshinima shasimana , oshoka ohadhi tupe ombepo ya yela oshowoo okuyelekanitha onkalo yombepo. Ohadhi vulu wo okungambeka evi kaali kungululwepo komeya , dho omiti ohadhi tu etele wo omizile.

Mo Namibia omuna oondama oonene ngaashi Hardap dam yili popepi noMarinda ndjoka hayi gandja omeya oshowo Olushandja ndjoka yi li moshitopolwa shaMusati. Oondama odhi li dha pumbiwa oshoka ohadhi kwatha pethimbo omvula itaayi loko nawa.

Iilya ohayi kunwa pethimbo lyomvula shampa ya tameke okuloka nawa ,shampa nee iilya ya lokwa nawa etayi tsapuka ohayi pumbwa oku helelwa opo yivule oku mena nawa ya manguluka. Shampa iilya yamene ohayi tulako omutse ngoka hagu tegelelwa gu kukute nawa opo aantu yavule okuteya.

Oonyanga odhi hole oku kunwa pethimbo lyuupyu, pethimbo lyomutenya oshoka ohadhi mene nawa. Inaoonyanga oompulela okukunwa khadhi pumbwa oku pewa omeya ga gwana oshoka omidhi dhadho omifupi lela

Pethimbo omvula yaloka nawa niishana yuudha omeya aakwashigwana pomahala gayooloka ohaya yi yaka tege oondjolo dhawo nokukwata oohi noontangu opo yawape yalandithe okumonamo sha shokwiipalutha.

Aantu mongashingeyi ohaya tekula oondjuhwa nomalalakano gayooloka. Yamwe taya tekula opo yavule okulanditha e omayi goondjuhwa, yamwe taya tekula opo yalandithe oondjuhwa dhodhene, yo yamwe taya tekula ngaashi hashi ningwa shito momuthigululwakalo gwAawambo moka twakala hatu tekula oondjuhwa dhetu nelalakano lyokuulika omaliko nuuyamba wetu.

Oongandu ohadhi adhika unene koKatima nenge koshitopolwa shaZambezi. Ohadhi kala momilonga moka hadhi lilemo oohi niinamwenyo mbyoka hayi taguluka omilonga nayilwe. Thimbo limwe oto vulu waade tadhi ontele okamutenya.